Hayssa bessani gaammo dere asay duulata uttidinne gammo dunguza may7idi lo7o abe babe sinthen woykko ciisha woththidi booththa miisheka may7idinne uttidayssakko

Hayssanka qasse tani xeellashe dizayssi gammo bayra bayra asati shiiqidinne hayssan be maata oyqqi eqqidayssa tani xeellashe days

Hayssa ne tani beyashetizayssi aaza egizayssa gidikko xambaro asati oykkidi gaamma donkuza may7di afa lakka may7idi eqqidayssakko

hayssa bessazani mitha garseni maatallo7iza maatan daro asati uttida issi qasseka giste qashora dizayssa mayda addey tamarsishe dees

Hayssan tani xeellashe dizay madabara kumidinne kathati dizayssakko ha kathatappe ha baggara qasse oyddu totalin zaytey beettees tamare naytikka gita gita asati guyera eqqida

Hayssan tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati booththa may7o kushe kumethi giste qashora dizayssa may7idinne be kawo dooranas giigettizayssakko.

ha bessani qasseka gita gita asati uttidinne hayssa booththa shurabe garsera may7idi salo samay qoobe woththidinne aykko miishe ezigishe dizayssa woykko tobishe dizayssi beettees

Hayssa bessazani beettishe dizayssi duulata asati uttidayssakko ha duulatazanka dari ekkizayti macanaytakko.

Hayssa bessani tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati qasseka duulata shiiqidinne uttidayssakko ha duulata uttida asatikka qasseka issi issi qofa immishe deettes.

Hayssa bessani ta xeellashe dizay hayssa ta isha aqime arizontara giidinne duulata uttidayssakko ha asati qasse dumma dumma eqotappe shiiqidaytakko.

Hayssanka tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko gita haaththe matan booththa may7o may7ida asati shiiqidi ha yiishe dizayssa hayssi keehippe qoncisees

Hayssa bollani tani beyashe dizayssi cililiza maata bolla asati eqqidinne nu zoone asati haasayettishe beettizayssakko

hayssan kasseka issi keeththa asati naara aayira aawara giidinne issi gina may7o may7idi pooto dendishe dizayssi erettes

Hayssa bessazani beettishe dizayssi be deretho woykko be bieretho giidinne karetha indeti wuri ma7idikka zayekka oykkidi eqqidayssakko

ero hayssanta beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi addera issi macasayra lo7o may7o may7idi issa ayfayfe xeelettishe ciishsha laamettishe beettizayssakko

Hayssanka tani xeellashe dizayssi naytara machayraystidii issi addey issi bessan shiiqidinne miicishe dizayssa be ashe days.

Hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gongollo giddofe shuchchu qoridinne ha asazi kessishe dizayssakko daro asatikka janxila oykkidinne eqqida

Hayssa ollan tani xeellashenne woykko beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asi maca nati aykko miishe zokkon bayidinne paraka goochidi caamma aththonta yizayssa beyashe days.

ha bessani aazi beettize gizayssa gidikko asati quma keeththen uttidinne quma mizayssanne issay issa xeeletishe dizayssa bessizayssakko oshshikka izata sinthen uttides

hayssa bessani tani beyashe dizayssi caala keeththekko ha caala keeththeza lanqeykka shuchchan keeletidi dizayssanne mastoteza bolla asa misiley beettizayssakko

Hayssani qasse tani beyashe dizayssi hayssa wora do'a gurella geetettizayssazakko izikka ba naara uttides.

Hayssan tani beyashe dizay zo'o aayo daara masqale be qodhen aaththadanne daro asa sinthen eqqadanne taggi gabettizayssa beyashe days lanqerakka qasse oorath keexxettishe diza keeththey dees.

Hayssanta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko wora giddon dicciza do7akko ha wora do7azikka qasseka aazey gizayssa gidikko ayllokkanaa geetettizayssazakko.

hayssan taas beettizayssi nam7u asati indiranne addera giidinne issi bessan uttidi pooto dendishe dizayssi beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi nam7u machanayti ba duunaza daakki woththidinne eqqidayssanne izita tooni caammay bayndayssakko

Hayssa bollane tani beya shedizayssi aaze gizayssa gidikko ashoy bashen shaayetti shedizayssakko ha shaayizayssazikka gashe naakko.

Ha bessani xeellashenne beyashe ta dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi lo'iza leemate bolla fandishay dizayssanne lo'o sineti dhoqama irkabote bolla daradareti dizayssakko.

Hayssanta xeellizay aaze gizayssa gidikko dere haaro woykko dere parkekko ha dere parkezara qasseka asati eqqidinne xeellizayssanne lo'izaya bessa pootoska macha iza bessakko.

hayssa bessasani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidekko gita aawa dayssi maykefe sintheni essidinne haasa ishenne manaxire bayfen woththidi dizayssakko

Ha bessani qasse beettishe dizayssi hanno ibesi chaanale giddon de7iza armiyokko izi bollaka pidaliya ibisi gaadanne bettashe dawus

hayssantani beyasha dizassi aaze gizayssa gidikko wey bo gizays xuufekko ha xuufesikka qasse beettiza misilesas sunth gididayssi erettidi beettees

ha bessane misiley dees misiletidi dizayssi wulaqulfekka masatidi beettizay ashangulete masatidikka oysha malata masatidikka beettizay dishin inda eqqadanne misile masatada eqqada bechchizayssakko

Hayssanka tani be ishe dizayssi wonjelen koyettiza asata giidinne oyddu asata xaafidi izati woththidayssa hayssa misilezi taas qoncisidesko.

Hayssan qasseka beettishe dizayssi daazeegizayssa gidikko footo oykkidi silkeranayti beettizayssi erettees.

Ha bessane zaytey ishshi geni hayssa geeshsha zaytezi uttin asati qasseka maske aaththidi eqqidaytikka silke oykkidikka qaraxishe dizayti bettishe deettes.

hayssa bessazani beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi addeynne issi ina imathe gidinayti ase kaalethishe katha giddora yizayssako

hayssan tani beyishini aygiz nayssa gidikko timirte ministiri giidinne amaratho duunan xaafettidayssakko garserakka faana digitaali gees

Hayssan taas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi adde pootoynne iza lanqera qasse gaammo misiley beettishe dees.

hayssa bessani beettishe dizayssi duulata asati uttidinne hayssa motoretoho dagiza oyde bolla uttidinne wuri zempotidinne dishe issi addey tamarsizayssa ezigishe deettes

hayssa giddoni ta beyashe dizayssi tophiya taamirti ikisipi gizayssi haya asira simminte woykko nam7u she anne tamman eos maarotetha laythayssi maaza aginani doommidayssa beyashe days

Tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko bootera kilawud gizayssi xaafeti uttin keeththe masatizayzi aaza gudey dizayssa hayssa misilezi taas bessidesko.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi issi hayssa koronte shuboy iitidayssa giigissiza asati shiiqidi koronte shuboza giigissishe dizayssa qoncis

ha bessani lo7iza keeththe karin uttidinne addedayssi komputere xeellizayssa tani beya shedays duge baggara qasse hayssa pirige masatizayssi sottu gi eqqidinne xompi sheda

hayssa bessan qasseka issi addey dees ha issi addezikka ooratha pirojekte qaraxidinne ooththoza ooththishishe dizayssazi ha simmidinne dere asazasi be qofa aaththishe dees

ha bessani qasse beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addey eqqidinne dizayssakko ha addezikka qasse ogelanqeni eqqidayssi beettishe dees

hayssa bessani beettishe dizayssi ooratha pirojekten ooththettishe diza miishey beettishe dees hayssika qasse aazae gizayssa gidikko issi dalga keeththey keexxettishe dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizay oge lanqekko ha oge lanqezan qasseka baasetidinne zo7o biittay duge qolettishe dizayssakko ha heerazikka hayssa sile siira heera geetettees

Ha bessani qasse beettishe dizayssi ogey ooththetishe dizayssakko ha ogeza garsan qasse daasa masatidi hayssa solar sistemey kaqetidinne keeththe mala gididi beettizayssakko.

hayssan ta xeellizay dhuma bessako ha dhuma bessazan issi gibbe giddo gede addey gelishe dizayssa beyashe days hayssi qasseka keehi malalisiza hanotara oohsettida gibbekko

hayssa bollani beettishe dizayssi ooractha keeththey keexettishe de7izayssakko ha keeththezikka dalga bessa ekkides

Hayssa bollan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko itphiya elektrike go'a geetettidi xaafettidayssakko

Hayssa matane maca nayti heedzdzi deettes ha heedzdzata matan qasseka gita aaway deettes wurikka ayfe tukke uyishenne ka7ishe deettes hayssi beettes

hayssanta xeellashe dizay aazoy gizayssa gidikko hayssa telebesine masatidinne banke awashe bankey beettizayssa xeellashe days

ha bessan tani xeellizayssi keeththe giddokko ha keeththaza giddozi ooththetidi kezin wuridayssa anjisana gish asati keeththeza ha nuna bessizayssa masatees.

hayssan tani xeellashe dizayssi deresenne imoynne ekoy go7iza go7a asazi xaafidinne zo7o qalamen wothidayssanne ha dereseynezi koppi geetetti kezizayssakko

Hayssan tani xeella she tizayssi aazey gizayssa gidikko dillasa giza addeza qurse woykko qan7e keeththeko ha keeththeza karekka dawu bisheti laxa

Hanno bessaynni tani baashe dizay aazey gizayssa gidikko quma keeththekko ha quma keethetheza karen orotoy uttidi dizayssi qoncidibeettees.

ha bessani beettizayssi aaze gizayssa gidikko issi ooththo ooththidinne kezidinne asati shiiqi uttidi uyishenne ka'ishe dizayssakko ooththo ooththiza asatikka be qoobe kushen oyqqida

hayssa bessazani beettishe dizayssi issi foolisees aawadayssi aaza waraqaata immizakkoni imondizayssakko

ha bessani daro pooliseti eqqidi deettes harati qasse issi ooththo ooththiza asati be ooththo may7o may7dikka eqqidi deettes izati ay haasayizaakkon gelonta agikkokka zoretishe deettes

hayssan beettishe dizayssi zo7o may7o may7ida asati heedzdzi uttin gede baggara qase hara hara may7o may7idastari bonchettida asati uttidi ushshanne meetha ongishe deettes

ha bessazani daro asati uttidinne kath mishe dizayssi beettishe dees aykko ba7ale gidonta aggenna guzgazeykka sooza giddon qolettidi dizayssakko

Ha bessan tani beyizayssi keehi malalisiza hanotan ooththettida gita pooqekko hayssa ooththidaykka nu kawoza gidonta aggena giza qofay ta hu7en aqishe dees.

hayssan beettishe dizayssi gita keeththey haakkidi pude solare masatidinne eqqidayssa gidishin iza garsen qasseka guutha guutha puute malati toketidi beettizayssakko

hayssanka tani be ashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza katama keexekko keehippe lo7iza katama keeththeza lanqen diza mithatikka muleytikka cililidi lo7oosonna

hayssa tani baashe dizayssi oorathi buro oosettishe diza gita pooqekko ha pooqizas qasse duge bagkara zarse maatay eqqidayssakko

ha bessani taas beettishe dizayssi gita gita keeththekko ha gita gita keeththetikka qasse hayssa wode keeththe woykko pooqe geetettiza katama keeththezakko

Hayssa bollani tani xeella shetizay daro asati yaa7a uttidayssakko ha asatikka dumma dumma eqotappe shiiqidaytakko.

ha bessani tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hari hayzidi diza bessakko konne kishinezikka guuth waachizayssa gish aykko ooththanaska dandayike

Hayssantani xeellizayssi issi macanaya adanecho geetettizara sinthene eqqin haratikka ba7aala gito gilana gishe bonchizayssakko.

Hayssa bessan gita keeththey dees hayssi xaraphezi waanidi oothettidakkon keehi malalisizayssi bettishe dees issi issi asa sinthen maykeykka qasse toketidi dees

Hayssan tani beashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keeththekko ha keeththeza karera ha baggara qasseka ogey dees ha keeththezikka arbamince caambayo berestikko

Hayssan ta xeellizayssi aazey gizayssa gidikko keeththay keexettidinne wurishe dizayssakko ha keeththezikka qasse keexxettishe dishin garsera tubbotikka orototikka beettishe deette

hayssan tani xeelizayssi aazee giiko daro asati shiiqidinne issi miththa garssan eqqidayssanne ha asati qas tamareeso keththi lanqqen dizayssa xeelashe days.

Hayssanta xeellishin ooratha keeththey keexettidinne wuro bolla dizayssi beettishe dizayssi qoncekko iza garsenka mith eqqides.

Ha bessani beettishe dizayssi tagita gidida pooqekko hayssi qasseka federaale keeththe korporeshin geetettizayssi iza karene micettidi deizayssakko.

hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko daro asati shiiqidinne issi bessan eqqidayssanne qoope be huphe bolla woththidi dizayssa xeellashe dayisko

Hayssa bollani tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keehidinne gita keeththekko ha gita keeththeza giddon ayko miisheykka beettenna.

Hayssa ollani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko lo7iza keeththe giddon lo7iza oydenne lo7iza xaraphey dishin issi aaresa macasiya iza bolla uttada ha xeellashe dizayssakko.

hayssanta xeellashe dizayssi daridi sinthera maca naytakko ha maca asatikka guyera daro attumanatara uttidinne duulata bolla dizayssa be ashe days ha duulatazakka keehihes gishe deettes

hayssa bollani tani beyizayssi astamareta woykko aakkimetakko iza ti mayida mayozikka gawuna gidida gish woy astamare woy aakimekko

Ha besan betizaysi azze gizaysa gidiko dalga kifile gidon medireke bolla daro asati eqin gadenka hara asati borsa ba'idi eqi dizaaysa besishe des

hayssa bessazani gayone maydinne astamare woykko aakime masatizayti eqqida be kushenka mastote hayssa pooto7izan wosetiza miisheza oykkidi eqqida

hayssa bessani oyddu asati deettes ha oyddu asatappe issi niya issi mishiriyokko harati wuri adda gidishe waraqata oykkidi ha bessishe deettes

hannin qasseka tani beyashetizayssi issi attumanne issi macakko. ha macaniyakka ba duuna bolla maske woththidarokko.

Ha bessani tani xeellashe dizayssi issi saketiza naay hakime keeththane zin7idinne woykko ichidi dizayssakko iza kushenka narfe izara izati immiza miishezi toketidi dees.

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi dhale mala issi addey be kushen oykkidinne ha bessishe dizayssanne harazi uttidi xeellishe dizayssa beyays.

Hayssa bollan beettizayssi heedzdzu asati ekkitidishin issi addey qasse geemmidi uttin waraqata sache beettizayssakko.

Hayssanta beyashe dizayssi issi attuma naakko ha issi attuma nazikka lo7iza keeththa karen eqkidi gita salke be kusheni oykkidinne miicishe dizayssi beettishe dees

hayssani beettizayssi imathati yiidi soo giddo gelidinne iza tamokkanaas oothettida daabbo qasse bathishe dizayssakko dabbiya guuthu mica ekkawus

hayssan qasseka kubbaayanne gaaloneti mederdera bolla uttidettes hayti qasseka aazas uttizo giikko issi ase keeththe masatidinne beettishe dees

ha bessani tani xeellizayssi issi indokko ha issi indey sinthen qasse oyddu maykey eqqi didin iza haashaashe dizayssa xeellashe days

Hayssa bessane beettishe dizayssi heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatikka waraqata oykkidinne eqqidayssanne guzgaze giddon izeti mitha garsen eqqidayssi qoncekko.

hahissan qasseka beetashe dizaara issi macanayokko ha issi macanayakka wilshere bolla quttadanne dishin gashena aylanqera eqqidi dees

hayssan qasse beethishe dizayssi aaze gizayssa gidiko issi mishiriya heedzdzu menthe yelidayssa paaranjjatikka na7a aawaykka oykkidinne ufa7ettishe beettizaysako

ha bessani qasse beettishe dizayssi issi addekko ha issi addezikka qasse oge bolla hari eqqidi manaxire ayfe bolla woththidi be silkekka oykkidi eqqidi dees

Ha bessan taas beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko nam7u asati eqqidinne girgida bolla maraqetizayti pootora dizayssakko iza garsera qasse gashe nayti bettettes

hayssan qasseka gita keeththey dees ha gita keeththeza matara qasseka gashe kaamey eqqidinne beettizayssi qoncekko

Ha bessay shooreti ekkiza bessakko ha shooreti ekkiza bessazara haroy goggidinne woddathidayssi beettishe dizayssanne shoorezi qasseka mela gididayssa be ashe days

hayssan ta xeellizayssi puutetakko ha puutetikka qasseka abukado woykko mango puute gidanas dandayettes tukke puute masatidikka bettettes hayti tossas gakkida puutetakko

Hayssabessani gita gita asati hara dereppeyishe imathetetha boncho ekkishe dizayssi qoncidinne qasse taas beettishe dizayssakko.

Hayssani taassi bettizayssi aaze gizayssa gidikko shaaray gede dizayssakko ha sharazappe ha baggarakka shuboti eqqidinne beettetes.

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko mabraate poole bolla addey kezidinne shubo qachizayssanne addezi kundonta mala asati oykkidinne goochishe dizayssakko

Ha bessani beettishe dizayssi keeththeppe kare ha bagga ogekko shin ha oge dalgazan qasseka guzgaze laalettidinne izi aaza ba7aley din uttidayssi beettishe dees

hayssa bolladi taasibetishe qoncidayssi dere asay baasa baasishe dizayssakko ha baasazikka ooththo y yoothettana mala keeththes go7es

ha bessani tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko addey hayssa mabrate poole bolla kezidi eqqin poolezi duge kundandes giza hirga asati pude goochchishe dizayssakko

Ha bessani beettishe dizayssi issi addey anjjo gallassi woykko tamareti tamari onggida anjjo gallasaza mekfecha porgraame oothishe uttidaysakko.

hayssan pirde keeththan yoo haa sayidi asati wursidi woykko daynnati wursidappe guye hayssi mazgabay mazgaba keeththen shimmides giidi qawuhu histidiizeti shociza maytemezakko

ha bessani beettishe dizayssi daro asati duulata issi kifile giddon gelidinne uttidayssakko izatappeka macati daridi ekkettes

hayssan ta be7ishini mayteme des;ha matemeza bolla tophiya banddiraa qalameekka tophiya banddiray de7es;izi qasseka pirdde keetheyssa gididayssi erettes.

issi macasaya hayssa ni issi keeththe giddon gela uttada musinna yeggara dilatachinnewu behibiret inita gel gizayssa bessees

ha bessani xaraphey giddon dees pude baggara daro asi uttidinne duulata duulatishe de7izayssa woykko tobizayssa beyashe days

ha bessazani beettishe dizayssi issi macanakko ha issi macaniyakka manaxire ayfe bolla wothada mayke be sinthen wothadanne waraqata oykkada kaallashe dawus

Hayssan qase tani beyashenizay aazay gizayssa gidikko pirde keeseton usuppun asati daqqitinne kirikiri bolla dizayssakko

hayssan tani beya she disi aaze gizayssa gidikko isimiay mayke oykkidinne haasayizayssakko anjettishe mode mayza mayokka mayidayssa

hayssanta ne beyizayssi ooratha keeththe giddon lo7iza lo7iza ashshagetida eqati uttidayssakko ha miishatikka lokere geetettizayssanne oyde xaraphe geetettidi xeeygeteta

Essici ma addezi hayssa nottidi komputere bolla nababizayssanne izi ay miishe giigissizakkoninne mule qoncisizayssa bessees.

ha bessani dugeha tophiyakilile mangiste gammo zoonen qasseka qogata worada pirde keeththa geetettizayssi xaafettidinne uttidayssakko

hayssabessani beettishe dizayssi pirde keeththa maytemekko ha maytemezikka hara maytameppe dummatizayssanne gitakko

hayssa bessani addey de7es manaxire aaththidi kumetha may7o may7idi lo7o oyde bolla uttidinne dizayssi bettishe dees ha addezikka pirde keeththa daynna gidonta aggenna

hayssanta xeellizay caala makinakko ha caallida makineza matanka keeththey guuth gaathi izis kumonta keeththey keexxetteda dawus pude baggarkka qasse wogolo cimaykka dees

heedzdzu asati shiiqidinne gita gita iita miishata qoshashata oge bollafe denthi shedizayssa izaetappe guye baggarakka dizayti pittizayti dizayssa be ashe days

Hayssantani xeellashe dizayssi hayssa qoraliyo geetettiza miishazakko ha miishaza qasseka issi addey uttidi qorishe dizayssi beettees

Hayssanta xeellizayssi oge bolla kaamey eqqin ha kaameza mata qasseka ogeza pittishe asazi giigisishenne malalisishe dizayssi beettishe dees saatezikka omarsikko

Ha bessani qasseka shuchchi daridi ekkizason wora lanqen asati iita miishati qolettidayssa maxishe dizayssakko ha bessazani issi projekte qaraxidinne lo7o ooththe ooththanas kawoykka qoppidayssakko.

Hayssan tani xeella she dizay aaze giikko issi gita kaamekko hayssa kaamezi gede simmidi bishe dizayssanne izappe pude baggara keeththey beettizayssa beyays

Ha bessani nuni xeellishenne beyishe dizayssi aaze gizayssa gidikko haaththe masatiza ogekko ha haaththe masatiza ogeza haaththe neeccishe izeti dizayssanne giigissishe dizayssi qoncekko.

Hayssa bessani tani beyashe dizayssi kaame bolla iitati woykko buurati caanettidinne bishe dizayssakko ha buuratikka qasseka asa naas harge ehizayssa gididayssa gishi hayssa denthozi lo'okko

yesusi gidayhanna ha bessani beettizayssi heedzdzu addeti kaame giddofe caannidi beyida maata gaden ekkidinne laallizayssanne issi addey qasse bollan kaameza bollan eqqidayssakko

hayssan daro asati shiiqidinne hugeza woykko oge lanqeza izeti pitti sheddizayssanne lo7athi sheddizayssa hayssa misilezi qoncisidesko

hayssanka tani xeellashe dizayssi payda dijital metawuqa gizayssi xaafettidi gibire ciggidaytas muleytas imettes gizayssi dizayssa xeellashe day

hayssa bessazane beetti shedizayssi aazeeygizayssa gidikko abi pootokko ha abi pootozappe ha bakkarakka heedzdzu silkey dees

Hayssantani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko fayda woykko digitale metaqay kaallidinne doommizayssakko gizayssafe

Ha bessani dijitaaale mattawaqa silkkera gathethetto gizayssi oothettidi woykko zaafettidinne dizzayssi qoncce gididinne beettishe dees lanqqerakka silkkezi beettees.

tani xeellashe dizay aaze giikko paydaley tophiya gizayssa issi macasiya oyqqadanne ha iza bessashe eqqidayssa xeellashe daysikko

Hayssa ollani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko heedzdzu namu asatakko ha nam7u asatikka waraqata oykkidinne salantishe deettes iza ta guadakka nam7u asata pootoy beettishe dees

hayssantani xeella dizayssi aaze gizayss gidikko issi ayo daaris kushe oykkadanne issi nayiya meecashe dizayssakko

hayssa bessani tani beyizayssi aazay gizayssa gidikko silkekko ha silkeza bolla iidi7et appi deet gizayssi xaafettidinne beettizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi abiay mederanne issi adde dayssaras gidinne hayssan payda adirashen adirashan xaafidintes immana gizayssa wothidayssa xeellashea.

Ha bessani aawa daysi eqqidi dees. Ha aawuza guyerakka gede haakidi beetizayssi abba gidoko addezi eqqida ollazika urqqatidi dishin kawo doorandos gizayssa sabakishe dees.

hayssa bessazani gaammo dere asay gaammo dungu za may7di irxa maata oykkidi woykko cililo maata oykkidi eqqidosona

hayssanka qasse tani xeella she dizay timirte keeththa masatizayssakko izikka keshettidinne keehippe lo7idi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidesko

Hayssan tani xeelashe dizay issi kare dereppe yida adderanne ha izara eqqizi diza awara eqqidi izatti hasayishe dizayssa xeelashe days.

esoye cela ha bessani tani beyashe dizayssi dere asati gaammo dere asati gammo zoone giddoninne kililen ooththizayti uttidinne duulatan dizayssakko

hayssan ta beyizayssi aaze hegizayssa gidikko asati qasse ooratha miishe ooththishe oge bollan eqqidayssakko kaametikka beettete

Hayssan tani xeellishin issi addey uttidi dees haaddezikka ba kushe gamurtidi dooththa qoofe woththidi xiba gakka may7idi uttidees.

Hayssanka qasse beettizayssi abba giddora biza markabekko abba giddora diza markabezi deishin azati iza giddon aadhdhidi bishe dizayssa ayssi qoncisidi bessee.

hayssa bessani beettishe dizayti gita gita asati deettes hayssika qasse addisa ba katama masatidinne woykko tunga katama masatidinne beettishe dees korphile giddofe nu mangistezikka wodhdhi yishe dees

hayssa bessazani bettishe tizayn asati qasse duulata uttidayssakko ha duulatazikka ooththo baggarakko

Hayssa bessazani karetha may'o may'ada issi indodaara mayke oyqqadanne azazana shekka haasayizayssi beettishe dizayssakko shaamaykka izi lanqera xompettishe dees.

Hayssanka tani xeella shedizayssi daro asati shiiqidi eqqin zeena aaththiza nayti yiidinne izeta salantishenne salame gish shedizayssa be ashe days.

Habessani qasse aazay gizayssa gidikko bahilenne isporte gizayssi dishin ministero kalcher geetettidi ingilizethon xaafettidayssa garsen issi macaniya uttidayssakko.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi macasiya acaasayizatho istada duunappe cu7a kessashe iza uttada dizayssa tani xeellashe days

Ha bessane taas beettishe dizayssi keehi gita xaraphekko ha keehi gita xarapheza bolla aykko qomexe hayssa mexete masatiza miishey ichidikka eqqidi dizayssi qoncidi beettees.

Haysan ta be'izaysi aze gizaysa gidiko issi cala aya bicca qalame ba huphe tiyidara utada dawus harati qaseka be silke silke oyqidine hasayishe dizaysako

hayssa bessazani beettishe dizayti gita gita asatakko ha gita gita asata guyera qasseka maca nay eqqada dawus

hayssa bessazani issi zayte heedzdzu litire mishiriya oykkadusse ha mishirey kushen qasse hara goochchoy dizayssa addey ekkishe dees

hayssa bessani shiiqidi poolisetaranne asatara daro asatara issi bootan uttidayssa hayssi bessees

Tani beyishin beettishe taas dizayssi wuri daro asati motore oykkidinne issi poolise kaallidinne salpera yizayssa bessishe dees.

Hayssa bessani tani xeellashe dizayssi pooliseti oge bolla kezidinne salpetidi be kushe wuri guye aaththi bayidinne qanthera gitatidinne eqqidayssa beya she days.

Hayssan qasseka beettishe dizayssi aaze gizayssi gidikko nu mangiste doktore aymede abira asati haasayishedizayssakko.

Hayssan qasseka daro pooliseti eqqidideettes ha poolisetara hara dereppe yida imathati qasse salantishe eqqidosona.

Hayssantani xeellizayssi gaamma dungiza may'ida asati deettes ha asata matara qasseka pooliseti eqqidinne dizayssanne waraqata izati oykkidayssa beyashe days.

hayssan tani aazi xeellashe dazi naagizayssa gidikko daro pooliseti shiiqidinne issi bessan eqqidi lo7o lo7iza xaraphe be sinthe woththidayssa xeellashe days

Hayssan qasseka gammozoonen boreda woradan qasseka tenxele maykelen gizayssi xaafeti uttidayssa beyashe days.

Hayssan tani beyashe dizayssi daro asikko ha daro asaza giddon qasseka oshshi medhetidenne woy qasseka woosa asati hayssa aykko giidi ekki amottizayssaze pooliseykka dees.

Hayssan beettizayssi boyay dees ha boyaza garsera ha shiiqidinne gita mitha garseni daro asati hayssa lastiqa oydeza wothidi uttidinne issoy issara duulata ooththishe deettes.

hayssan qasseka eqqidayti poolise takko ha poolisetikka kumetha may7o may7 dinne eqqidayssi arba minje gaamma limatenko

Hayssan tani beyizayssi aaze giikko doktore abi aymedey uttidinne ba qofaza asazas aaththishenne haasayishe izi dizayssa qoncisees

hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gita gita kawo sanchatakko izatikka lo7iza mayo may7dinne eqqida

Ha bessani tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa kawo osanchati ha simmidinne eqqidayssanne keeththe kare izati eqqidayssoy gidayssakko

Hayssabe essazani aasayatizayssi gidikko ushettizaynne methettiza miishey asata sinthene kuttin qasse asatikka shiiqiti beettizayssakko.

hayssan asati puute be kushe bollan oyqqidinne ha simmidi booththa may7o may7di tokkanas giidi izeti yishe dizayssa xeellashe daysko

Ha bessani qasse debirexiyoone geetettiza hayssa tigire klile kawozi uttidinne mayke daro be sinthan wothidinne xirphotidinne xeellizayssa be ashe days.

Hayssabessazani nam7u asati eqqidinne deettes ha nam7u asati qasse zo7o miishe bolla eqqidinne haasayishe deettes

hayssanta xeellishinn gita gita asati qasseka kawo oosanchatikka lo7o oydey dizayti uttidinne duulata is gidi mastawa shabe waraqata bolla oykkishe dizayssi beettishe dees

hayssantani xeellashe dizayssi nu tophiya mangiste doktere aymede abikko iza matarakka kaaletho kaapoti uttidinne bettoosona

Hayssa bessani qasse gammo dere asati gita gita bessan dizayti wolqama kawo oosanchati uttidinne duulata bolla dizayssi qoncekko oonaska

hayssa bollan tani raash dizayssi aazay gizayssa gidikko gita gita asati duulata uttidayssakko ha duulatazas qasseka gaxxareppe bidaytikka wolaketidi deettes

hayssa bessazani heedzdzu gita gita asati eqqidinne beettoso naa issi aawaykka mayke oyqqides harati qasseka ha xeellishe haasayaza siyeettes

Hayssa bessazani oyddu asati bettettes ha oyddu asatappe guye baggara gammo dunguza sharbey maggara jettidi bettishe dees.

Hayssantani xeellashe dizayssi aazaye gizayssa gidikko parlama oyde giddon uttidinne kawo oosanchati dumma dumma ooso baggara tobetishe beettizayssakko

hayssanka tani be ashe dizayssi daro asati issi bessan shiiqidi uttidayssanne ize taa sinthen bisilineti eqqidi dizayssa ayssi taas qonciside

ha misile bolla tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasanchata telebizhinen be7idinne asati ufa7etishenne guppishe dizayssa xeellashe days.

hayssa bessane issi mishiriya be huphen shashe qachada hinkora qasseka be hu7e pixa yeddada dizayti sinera tukke uyishe issoy issara miicishenne ka7ishe iziti dizayssa be'ashe days

Hayssan tani be ashenne xeellashedizayssi aaze egizayssa gidikko birata miisheti waaxetidinne eqqidayssakko

hayssan qasseka shuchchatidinne ekkizabessa oge lanqeni daro asati uttidinne issoy isso ara tobetishe dizayssi qonceko

Hannin qasseka beetti shetizayssi aazaye gizayssa gidikko daro derey shiigidinne issife uttidi duulatizayssakko.

hayssa bollani tani xeenlizayssi aaze gizayssa gideekko hayssa asati baabure gizayssazakko ha baaburezakka daro asati komidi deettes

Ha bessani qasseka muuze garsani oydey ogen torgeti dizason gede simmidinne indetinne addeti uttidayssi beettishe dees izata giddofeka issi aaway waraqata oykkidi eqqides

ha bessan beettishe dizayssi aykko miishe bayndayssakko iza bolla qasse xaafette uttida xuufezikka ay miisheykka hayssan beetterenna giza baado bessakko

Ha bessan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u kaamey ogera puderanne dugera giidinne yizayssakko.

hayssa giddon qasse beettishe dizay gaxxare macanaytakku ha gaxare macanaytikka qasseka oge bollara giyappe masates ha yiishe dizaytakko

hayssantani xeella shetizayssi aazeegizayssa gidikko ogelanqeni dere parkeppe haa baggani yelaganayti uttidayssakko

hayssa bessane muuzey dees ha muuzezappe ha baggara lo7iza maata giddon asati eqqidinne lo7iza apile teeridayssa mishe dezayssi qonce gididinne taas beettes

hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko haaththe piissa garsan daro asati shiiqidinne shurabe booththu ma7idi eqqidi dizayssa bessees

Ha bessan tani xeellashe dizayssi hayssa xiida geetettiza mithi issi ollan gardettidinne daridi beettizayssi ta ayfe bolla beettishe dees hayssika qasse dere parkekko

Ha bessani tani xeellizayssi dere haarokko ha dere haarozikka dhoqa boshera shaallo bollara goggiza piissazakko ha piissaza gede gashe naytinne gitati eqqidi xeellishin issi naay malatishe dees

hayssa bessane lo7o lo7o qomati sinthe aadhdhi uttin ayfayfetikka sinth aadhdhi uttin zaylloykka kaxidinne pososeykka uttin asati qodheykka uttin solloykka uttin maana giigettizayssakko

ha bessani qasseka aykko pootoy woykko aykko misiley bayndayssi beettishe dees xuufezikka qasseka pootoy beettibeynna gizayssa bessishe dees

Hayssa bollan tani beyeshe dizayssi maca naytekka attoma nayti ba laggero laggera giidi pooto dendishe de7izayssakko

Hayssa bollane tanemeyashe dizayssi yela ganakko hayssi naazekka attoma naagidishe isporte oothonta aggeda

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi bessan daro tamare nayti shiiqidinne ha simmidi eqqidi xeellishe dizayssa tani xeellashe dayisiko

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi macca naya mitha bollan kule kaases go7iza miisha bolla uttada dizayssakko.

hayssa bessan tani xeellashe dizay hayssa dugehazoonne dugeha kilile waanna kappo daanna xilawune demmashe days izarakka iza laggeti eqqida

Hayssan tani xeellizayssi issi modhonne lo'iza macasiya daara issi bessan baada eqqada ha xeellashe iza dizayssanne naya keehife lo'izayssa xeeli.

Ha bessazane aazay dizay gidikko daro as shiiqidinne gashe nayti darettes ha gashe nayta giddon issi addey sinthera issi issi miishata astababarishe dees

Haysantani xeella she dizayssi macanaytakko ha macanaytikka karetha sherbeka may'di laxanaka may7di kootekka may'diuttidaytakko.

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko fayda mettawoqas giidinne asati pooto denthishe beettizayssakko

teeshoha bessazan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko fayda metawaqiya ooththanas giidinne asata salfera essidinne mazagabisishe dizayssi beettishe dees neqqite

Hayssatani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko komputere ba sinthen ussidi issi addey harata qasse tabarsizayssakko.

hayssa bessani tani beyashe dizayssi fayda woykko dijitale metaoqa ooththishe asazi go7ettiza massara naybe ayfen woththidayssakko

Hayssan tani beyizay kuwaase balen kuwaase kaasanchati uttidinne eqqidi dizayssakko ha eqqidi nayti issi issi miisheta zoretishe dizayssi beettishe dees

Hayssa bessani beettishe dizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezan woykko ista demezan uttidinne woxxate nayti pushika wuri oykkidinne beettizayssakko

aazi be ashe dazi naagizayssa gidikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchati shiiqidi meedazan kaa7ishe dizayssanne idimettishe dizayssa qoncisiza misileekko

Ha bessani tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase denbani nayti shiiqidinne yelaga asati woykko yelaga nayti isporte ooththizayssa be7ashe days.

hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko wucce dere woykko kare dere kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasanchati issife shiiqidi dizayssa qoncisidi bessees

hayssanka tani be ashe dizayssi daro kuwaase kaasanchati issi meda giddon diin izeti sinthara uttin guyera harati eqqi di dizayssa xeellashe days

Hayssanka tani xeellashe dizayssi asati issi bessan kuwaaseyka ettana giin kuwaaseza xeellanas giidinne ha bessazan yiidi eqqidayssa xeellashe daysko.

Hayssantani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko isportinnatakko isportezakka ooththishenne googidi uttida asata qasse bessishe deettes.

Hayssa bessazami tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase balekko ha kuwaase balezanka kaassanchati dari dinne beettosona

hayssan qasseka beettizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase baleni nam7u kuwaase kaassanchati ka7ishe dizayssi beettees

Hayssa bessazani daro asati eqqidinne dooso naa hadaro asatappekka issi naaynne aaway kushe oyketidi eqqida.

hayssantani beyizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezani kuwaase toho kuwaase kaasanchati eqqidinne idimettidi deettes

Hayssan qasseka kuwaase baley beettishe dees ha kuwaase balezikka keehi dalgakko kaassachatikka woxxishe doosona bica woykko galal,o sharbekka aaththida.

hayssa bessani beettishe dizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezan kuwaase kaasanchati kaa'ishe dishin harati qasse pooto denthizayssinne xeellizay beettees

hayssan tani demmizayssi aaze gizayssa gidikko zo7o akafay dees cililo akafay dees karetha akafay dees salo mala akafaykka dees

Hayssanta xeellizay aaze gizayssa gidikko gato giza xuufekko ha xuufezikka qasse maashine masatizayssa bolla kaqettides.

hayssanta xeellizayssi aazey eggizayssa gidikko hayssa koppi maashine geetettizayssakko ha miishezikka qasse wodey woykko teknolojiey ehida miishekko

Hayssa bessani ta xeellashe dizayssi diithikko hara doonara qasseka kiraare geettuttidinne xeeygetiza miishay barka uttidinne beettizayssakko.

Ha bessazani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko ximqete mobaale diqile gizayssi xaafettidinne itiyato elekoome garseni uttidayssanne ha kardeti qasseka uddufun birappe bi nam7u tamu bira gakkanashin de7izaytakko.

hayssa bollane be ashe ta dizay gita makinakko ha makinazaska goomazi qasseka laapufe gede bolla gididayssi erettizayssakko

han tani xeellashe dizay issi gawone mayida issi aayeyra nam7u attuma narako inte bakarakka motoreti daridibettettes

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hare gaare bolla asati uttidinne yishe dizayssanne izatappe guye baggara woray beettizayssa tani xeellashe days.

Hayssan tani be'ashe dizayssi issi bessani daro qommo miishati caaneti di yiidi yiidi qoleti sheddizayssanne iza bolla izi kaame bolla caaneti shedizayssa beyays.

Hayssa tani xeella she dizayssi ogekko ha ogezara qasse yiishe dizayssi aasey gizayssa gidikko gaarekko ha gaareza gochizaykka harekko.

Ha bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko iibi jigiza pidalera dizayssi aykko bolla laxafettidinne dizayssakko.

hayssan tani xeellizayssi boshekko ha bosheza garsin qasseka kaame masatizayssi eqqidi dizayssakko hayssi boshezikka qasse dere parkekko kaamezikka oge bolla dees

Hannin tani xeellishin tiranisporte ministere giza armay uttides hayssika issi issi asay hayssa bagga erana mala qonce gididinne beettizayssakko.

hayssan taas beettishe dizayssi misiley baawa iza bolla diza xuufezikka imejinot abeele bil giidinne ingilizethon haasayishe dizayssi beettizayssakko

hayssa bessani kometha may7o may7dinne aawa caala dayssi saykile bolla ogen eqqidayssi beettishe dees ha saykilezakka awuzi laaggishe dizayssakko

hayssa bollani tani beyizayssi daro asati issi aawa kushen silke giddon aykko qomixe xeellizayssakko

Hayssa bessazane beettishe tizayssi gita gita saaxine masatiza keeththekko ha keeththezikka qasse kutto keeththe masatidinne beettishe dee.

Hayssan qasse aaze beettiza giikko katama giddon laagetiza motorekko ha motorezikka hayssa nu biittas oorathikko

Ha bessazani tani beyizayssi total iza bolla giidinne de'iza haaththe makinay de'izayssanne hayssa oge makinay beettizayssi ogeza kumidi zin'i dees.

Hayssan qasseka kaame lanqeni oge bollan daro asati eqqidinne beettizayssi qonce gididinne beettees.

Hayssa bessane hayssa nu derene togeti eretonta oorath yiishe diza motore dees ha motorezikka biiro asatas gishettiza hanotata haasayishe deettes hayssi taaska shameteren.

hayssan tani be7izayssi pooqe keethekko ha pooqe keethezikka keexettidinne wuronttayssanne buro oosettishe dizayssako.

Ha bessani qasseka issi maca nayra nam7u addera deettes ha asata sinthenka issi komputerey uttides asati qasse gaazexa masatiza miishefe nababishenne issayssara hasayishe deete

ha bessan qasse ooratha keeththey keexxettidinne giigi di dizayssa bessishe dees ha keeththezaska nam7u wulay seregela qulpen doyettizayssi bettishe dees

Hayssa bessani beettishe dizayssi keehi gita keeththekko ha gita keeththezikka booththa qalamen xalalati yettidinne xeellanasilo ittidinne ooththeti kezidayssakko.

hayssa bessani beettishe dizayssi daro asatakko ha daro asatappe issi macasayra nam7u asati haasayishinne gaazexa masatizayssa nababishe dizayssi beettishe dees

Hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko oyddu asati deettes ha oyddu asatappe issi niya macanakko ha macanayssi shillimate woykko woyto imettishe dees.

Ha bessani beettishe dizayssi buro ooththetishe de7iza keeththetakko ha keeththetikka buro ooththetishe dizayssi aazan eretize gizayssa gidikko mithi xalala qaaphettidi dizayssakko.

Hayssa bessazoni beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi gita keeththekko hagita keeththezikka keexetidinne wurontayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko daro asati woykko tamareti issi mala mayo mayidinne timirte keeththa woganne dambe mayo mayidi uttidinne eqqidi dizayssakko.

hayssan qasseka beettizayssi wolaytasodo yuberesti tamareta issibeteth giza armazakko

hayssafe sazani tani xeelashe de7izayssi aazeegizayssa gidikko issi aawey uttidinne ha xeelizayssakko

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko gashshe nayti gede baggara ha simmidi yishe dizayssanne asati gede simmidi ize ta mokkizayssa xeellashe days

hayssan qasse kifile giddora ha simmidinne nayti kezizayssanne gede gelizayssi beettishe dees baggati qasse bena pooto denthishekka eqqida

hayssa bessan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssan beettiza misiley deenna balettidinne aadhdhettidayssakko giidinne xaafettidayssakko

aggagana hayssa bessani beettishe dizayssi lo7iza heerakko ha lo7iza dikkore shine ooththettidi diza dembazan qasseka bandiray nam7i kaqetidinne tophiya bandiray beettishe dees

Hayssa bollani dizayssi tamare naytakko tamare nayti qasse nam'u cugani shaaketidinne be kifile kifile gelishe deettes pooliseykka eqqides.

Hayssanka tani xeella shedizayssi issi mitha garsen daro asati shiiqidi eqqidayssanne booththa may7o bollara izeti may7idayssa hayssi taas qoncisi shedeesko.

hayssan tani be'ashe dizayssi oogekko ha oogeza bollani kaametinne diisheti beettizayssi qoncekko

hannin qasse tani beyashe dizayssi aaze giikko oyddu asati oge bolla eqqidinne beettetes

Ha bessani wora giddora dildiyay wokko zokkoy dees ha zokkoza malakka tani kase beya erontayssi bollara pude efiza zokkoy wora giddora aadhdhi bishin dorseta laaggidi nayti yiishe deettes

Hayssa bollani beettishe dizay aazamiseeqikko gita hayssa siino geetettiza heetzdtzu kaamekko ha kaamezikka gede simmidi bishe dees.

Hayssa bessazani kaamey qasseka aadhdhidinne nam7i kaalethettidinne yiizayssa beyashe days guussukko,

ha bessane beettishe dizayssi haaththekko ha haaththazi qasseka keeththera oyketidinne ooththettidayssanne haaththeza tubbozi qasse keehi gitatidinne beettizayssi qoncees

Hayssanta xeellizayssi haaththe tankerekko ha haaththe tankerezikka gede wora matane ooththetidinne buro giigidinne kezishe disayssa bessanas giidi asati woththidayssakko

Hayssan tani beyizay gita haaththe tubbokko ha gita haaththe tubbozarakka daro haaththey issi gize gita eqa kumizayssi deyanaw dandayees

ha bessani tani beya shenne xeellashe dizayssi aazee giikko haaththefe asati kushe meecetishe dizayssakko ha haaththazikka oorath oothettidi kezidayssakko

ha bessani beettishe dizayssi keeththenne haaththe tankerekko ha keeththezinne haaththe tankerezi issife ooththeti kezidinne anjetethas gakkidayssi erettizayssakko

hayssantani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko haaththekko ha haaththezikka qasse tubboy izan gelin gogodo merenna buro ooththettes

hayssan qasseka betishshe dizayssi aaze gizayssa gidikko gita tubbora haththey gogidinne bizayssako.

hayssanta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko bambappe gita gita asati haaththe ekki uyidi ba duunakka mucizayssanne mecetishe dizayssakko

hayssanka tani xeella she dizay aaze gizayssa gidikko haaththe bombay oosettidi gii gidi din iza gaarthen macaranne adde dayssara gelidi iziti beyishe dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko aawati shiiqidinne haaththe iza giddofe hokkidi uyishe sheddizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees.